Tini lowo geeshsa biiffannotina baxissanno garinni lophitinnoti weese ikkitanna tini weeseno lowo horo uyitanno lawishshaho hoqqate, hoga adhate, xushsho seekkirate woleno konne lawannorira horonsi'nanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Rosaanote dawaronsa haa ri Konnira Xuruneshi seeda xeertote heewora tonaa mitteegge heewisante mitte higgeno qeelantinokki meyaa dodaancho ejjeetichonkeeti Rosaanote Rosaanote.

Kalaqamu jiro burquuqantannokkinna umi gufo ane ledo huuro ne ba anokki gede ninke assa naggi assatenni nabbambo Kalaqamu jiro burquuqantannokkinna.

Kunni minni uduunicho jawannaho. Konni jawannira mannu bunna gafirate horoonsi'nanni. Konne jawanna bacichu aanna giira wore iibite noo giirara bunna ganfe hee'nonni.

Quumi saaxine quumi saaxinete yaa duuchu Dani uduune worannite duucha uduunne amadanote biifadote konnira katamu qooxesira duucha mine afantano lowo geesha biifanno yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qaaqqullu rosu minne offolitte rosiisancho borreessitanna borreesidhanni affanttanno

muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinoti teephete yine woshshinanniti kaaseette ittannoti duuchu daninni duduwonna odoo afirate hattono kaseettetenni macciishshate horonsi'nannite .

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuri lelano manoti cuamamte ayanira ayanaisa ayirisani lelitano. Kone ayanano ayirisanori orithodosete amanote mini manna ikana ayanisano danichu garinni saisanni affanitano.

Kalaqamu jironna qooxeessa konni kalaqamira babbaxinota haqqete dananna saada anfanniwaati. Hakkuri giddonni kalaqamunni dubbu saada giddo busule ikkinohu qamalchu afamanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kaameelaho kunino hodhishshaho kaa'lannonke.

Adduwu agaraano gidoonsa addi addi horo uyiitanoreeti insa uyiitanno horo mite gobba wole. gobba ledo kiphi yitanokki gede addi addi horo uyiitanoreeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni sidaamu meenti goowaho diiga duu'ne nooreeti.

hirrara abbine worroonni basera haanja muro giddo mitto ikkinore barbare qaara worroonniwa darchaamo shunkurta usurre worre hee'noonni base ikkitinote yaate

Quchchumuni ishine hogowe humano hodhishshanna hogowano mani leelani nooha ikaanna kurino quchumaho bushuri heeranoki gede agartano manaati yaateni xawinseemo yaate.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Lawishsha woroonni noo qoonqote tuqqo xaadise shoc coor raa wan no qaale suwise nabbawanna ha runse Lawishsha woroonni noo qoonqote tuqqo.

Kuri aleenni kullire assinummoro Baattote aaninni shaqqadu bushshi bushshu hoshooshama gattanno hoshooshame goofiro baatto kooaaraabbe qooxeessinke co icha ikkannonna addi addi dancha guma ho litanno.

supperimarkeetete mirte giddo mitte ikkitinori sagalimmate horonsi'nanniti giddose duuchare amadde noota ikkitanna iimidose haanju kuulinni ashshange worroonitenna ingilizete afii borro noote

Tini misilete leeltanoti xaasaho yaate milk yaa addo yaate yinaniha ikanna aleeni kaayiini coast yitano borro laneemo yaate tini addono saadate adaoti.

Rosaaano rosu jeefora fonqolo adhitanni rosu mini uddano waajjonna kolishsho kuula afidhinota uddidhanni gobboomu deerrinni shiqino fonqolo fonqolantanni no yate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro burtukaane huucine agaato loosanna la'anni noomo

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kuni bayichi lowo geeshsha biifannoa ikkanna, konni minira biifanno soofa worre hee'noonniha ikkanna, hattono mine duume minxaafe karroonniho ka'anni awawuno no.

Lawishshaho nabbaweemma ona seekkitine inteemmo sagale shaqqishate woy qufisate macciishshitine aantete shiqqino xa mora daahantino sagale mitte kifilenni wolete dawaro qaalunni kulle.

yitanni soorri Hedokki murrooti wotto yitanni soorri Hedokki murrooti murrooti Hedokki soorri yitanni wotto Hakko barra Xaaleenu Aliito shaate wortannosi !

bununna sagalete mine buna ange sagale intanniha ikkanna, tenne basera gobba mannu ofolle hasirihu buna aganno gede qixxeessinoonniti leeltanno .

beett dancha gede biiffe biiffannota budu uddano uddishe bolaale qodhite hallo usudhite umose seedisidhe angase mittetenni lekkase iima wodhite nootanna mittetenni hallo amaxxite no

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro tini arro laayote looso woy masilo loonsoonnite

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

roso atoote egentino mereero uddano miilla usura amaddinota onte qaalla doortine fushshitine aleenni noo garinni qaalla dafta rine aana borreessitine hattenne niwaawete giddonni fushshitanno gede qaallanni coy fooliishsho loosse.

Kuni misilete la'neemohu oritodokisete ama'no ikkitinotta misile buuxxisano kurinno taawotta dukke fushate woyi eesate aana noota xawisa danidinnanni insara mitte ama'nonsa seerati

Hakkuno lamenka isi nna ise bado badotenni horonsi nanni woy ganyine sumi riqiwaano horonsi rantenni koo tee baddannokki qaalla hanse horonsi ra qaccera diqoltanno.

kuni aleenni leellanno manchi angasi siqqo amade woroonni gonfa wodhe aananni seemma uddire sidaamunniha bude balchoomasi biifadu garinni xawisanni afamanno.

tenne basera bababxxitino dani maxaafubba daddallanniwa ikkanna, kuni manchino hasi'rino maxaafa hidhara doodhanninna nabbawanni afamannoho, kuni manchino jawa jakkeete leexeriha uddire nooho.

Adawu agaraano gobbate keerira lowo baatooshe baattano xa maa assitan nooyya yinumoro duuchu mitte adaraashera ofolite hasaawa assitanni leelitanni no yaate

Laalchoho tuuboteni waa iilinshani heenonita misilete aana leelishano garini la`numoha ikiro timaatimete waa gantani iilishani noota buuxo asineemo yaate yineemo.

Tini la'neemo mancho mitu hari gido uurite goowaho hocco suxite aanasininno qullambe maganoho yitano boro borresinoniha ikkano qulaambe tv eggensisate ikkinota xawisanno

Wole qara korkaata ikkinohu alamete aana widoonni addi addi faabirikkanni giirantino Industirete hala laati Wole qara korkaata ikkinohu alamete aana widoonni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Loossinanni sa u yannara borreessitino coy fooliishshuwa daftarinsa Woroonni noo su mi ledaanonni coy giddonni fushshite hasaawansa buuxi fooliishsho borreesse.

aleenni yitini Korkaatuno ayee woteno kaameelu qaalla ani nabbawanna seekkitine shalleette xexxerrisu baajaajenna w k l aleenni yitini Korkaatuno ayee.

dubbu saada giddo mitto ikkinori anbooma ikkinori duuchu ganba yite noore dubbu qaccera mitu uurrite mitu dugunuunte noore ikkansa anfannite

konne bayicho amma'note annuwa ikkitinori gamba yite nooha ikkanna, kuri annuwino musiliimete amma'no amma'nitinore ikkitanna, sasu ofolte heedheenna lamu uurrite nooreeti.

Xaphi assate kuri aleenni kullita budu sagalla ilamatenni ilama sa anni dagginota afa hasiissannonke Xaphi assate kuri aleenni kullita budu sagalla.

kuuni bayichu maa lelishano yiinumoro xiila qasire wooroni baricima wodhe maanu offole noo. mulensano mottori sayikile alba minnira hiige noo.

Tinni maxaaficho amaaru afiinni boreesinnonnita ikitanna tenne maxaaficho amado itophiyu yannate ikanni noori daafo boreesinoonniha ikanna kunni maxaafi hedo cu'mishishate lowo geesha danchaho.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Kuni doogote aana danasino duuno ikkino kaameli alba eela hige haranni nooha lawanno konni qooxesirano minna hattono haqqe afantanni no

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro kollishsho manantsire wodhe coyiranni noo manchooti.

Qamadete itamara Konnirano Halaalunni hee ri busha aaraawino Dangiso saada gane fushshi Qamadete itamara Konnirano Halaalunni hee ri busha aaraawino Dangiso saada.

Konne darga lowo manni ganba yee addi addi owaante adhani leelanno owaante lowo horo giddose amadinote ise uyiitano horo addinta jawatte

Kunni illete leelani noohu daddalu suuqeti tenne daddalu suuqerra giddose afantannori babaxitino hirrati mitte baribare mitte kayiini hayiladete lasilasi Manchu angasi.....

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile biife le'inno zaayitoone leelishshano misile la'anni noomo.

Tenne basera gobbate gashshshaancho ikkinohu dokiteri abbiyi ahiimedihu bishsikiliite gulufe ha'ranni nooha ikkanna, iso dukkisino mannino isira albaanninna badheenni hige haranni no.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile isilaamaho woy isiliminnu amma'no ammanino mannaati.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kuwaasete godo'laano mittu dani uduunne uddidhe nooti leeltannoe

Balgudu mitte Looseemmo saatenni lamalawo kiilomeetire doda dandaanno Balgudu mitte Looseemmo saatenni lamalawo kiilomeetire Balgudu mitte Looseemmo saatenni lamalawo kiilomeetire.

Mittimma malama amaalamma mite basera Maganu qaale ronsannino ikko woletenino xaano mittimma jirote ayee woyteno tene anfe mittimma sufisiiso baallinke.

Sidaamu qoqqowi dagoomu mootimma giddo hawaasi quchumira atoote olliira afamannoha adimasi hijaara gotti yee seede leellannoha anfanniho yaate addinta biifadoho

Kaameella tene yannara manninkera hala'lado rakkino irko assittani no yiniro kapho di"ikkano daddalanohu hogophe rosanohu isira hogowame yannateni base hedinotta iillanni horonsiranniti noohu.

Ikkollana miteekke tenne hajo lainohunni mite mite amadora leeltanno foonqe heedhuro rosiisaano uminsanni mala kalaqqanni horonsi ra hasiissannonsa Ikkollana miteekke tenne.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri babbaxino gide hiraani mine hiritanni noo beeto leelitanni nooe.

sagalle saga'linanni minni wonbara soofunit afanitanno daafo lowonta baxisanno xeri xeri asine ofolinanni bayicho qixeesinooni garinno uricho hagirisisano aleenni no suntoonni anpuluwano baxisannote.

kalaqamunna qoxeesu giddo kameelu doogo mule noo barizaafetenna wole haqqe mitteenni nootewa lolahu harano bohe darreenna arrishsho fultinowa doogo no yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile hasi'noonni owaante afi'nanni biirooti.

Doogotte aana uurino kaamella, kuni kaamelli hogowaancho kaamelati yine woshinanni hogowaanchu kaamelli seeda doogo harate dandoonna lowo uduune hogowa damdanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

qaaqu shiimu bushshaamma uduunne udire noohu leellannoe umo moilaacetenni meexxinohu goowaho hocco usudhinohu leellanni noe qaaqu kuni anera xa .

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu mootimmate uurrinshara biirote ofolle angasira biire amade maxaafu aana borreessanni nootanna albasiinnino wolu maxaafi no

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

bankete minne ikanna beetu uure bira fushiranni afamanno bayichi lowontanni biifanno kayinnila beetu ike uurino gari dibaxisanno badhete bayi'nani borisa lekasira mulle uula wodhe noo daafo.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi kowiicho leellannohu hashsha haranni noo makenati

Kuni seenu caama woyi koatete yine woshinanni woyi su'minanni, kunino lekkate lowo horo aano, iseno lekka gufichuni gawajantanokki gede kaa'lano

Lekkate kaase godo'laano mittu bushshunninna haayissotenni diwamino xawira lame addi addi gaamo gordu kuulanna waajjo ikkitino uddano uddidhinori godo'litanna qaccete haammatu manni uurre la"anni noowaaati.

Mango laalote giddonni mitte ikkite tenne manga lowo horo uyitanno. Isennino juice yinannita waase gambba assine mashineteni loonse aga dandiinanni

Koone farga addi addi boofinse loonsooni udiinichi leelanno kone uduunicho seekine ba'nokki gede agara hasiisanonke konne uduunicho worooni base addinta biifanno

duuchu dani maashinubba yannanna wolqa ajishate horonsi'nannite giddo tini maashine shallaggote looso loosate kaa'litannote iseno ledate beehate batisatennna xe"isate horionsi'nannite yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Looseemmo Mini Loosi dawaro aleenni mini loosi giddo daqiiqa la nummoti qaallate eote fiche ikkitanna techo Mini loosira taalo dawaro niwaawete kayinni qaallannita gurcho fiche ronseemmo.

giwirinnu laalchi giddo mitto ikkinohu bunu dancha gede laalinohu le"e nootanna badhesiinni hige duuchu bunu haqqi noota hattono laalote yanna ikkitinota anfanni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno maate gamba yite nooti leeltanni nooe anera

Omolicho shaanininna maalunni hattono cuukame waasa, waasu manaho lowo kaalo aanno, waasa weese kaa'nse kaansonni weese iillituro hatene honge fushinanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kunni beeti giwirinunni rosicho adhe Ari yannara gorsu loosinni waa eese timaatime loosirinoti ikite Latino gari lowo geesha baxisanoho. Togoonni loonsiha ikiro dikono doltaabano.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro uduunu suuqqe giddo ashangulittete udisiinse woroonnihu leelanno

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri isitaayimette ofoole goddolle la'anni noo manni leelanni nooe.

Akkaliti woy ba'ino bilbilu uduunne loonsanni mini giddo loonsara tittirre worroonni bilbilla woy silkuwa, loonsanni uduunne silkete kincho wonshinanni kirruwaati.

Lowonta xawado ikkino biddissi rosiisaanchoho assannore assitannore shotisannonna ha runsitanno gede assanno garinni ofollino Lowonta xawado ikkino biddissi rosiisaanchoho assannore assitannore.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno tini sumuda ikkase leelishshanno misileeti

Quchumu ofolla quchumu giddo assinanni woyi sumundanni sumuda gudise sidaamu daga akatanna sidaamu daga galtoomma kultanotta ikkittanna wo'ma bude daga leellishshanore quchumu giddo xawinse faajjetenni loossa dibushano.

Qarqaru agarooshshi hoogiro way Ishinaawa yitanno burquuqamanno Qarqaru agarooshshi hoogiro way Ishinaawa yitanno Qarqaru agarooshshi hoogiro way Ishinaawa yitanno burquuqamanno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri fichee cambbalaalate woy qeexxaalaho sidaamu manni budu uddune udirinno manaati

Qaaqqu godo'lannni deara yine hende lowore iletenni baxisanore loonsanni babbaxxino dana horonsine haanja kulamo duumo xoxoramo gordu kula afi'noha mereerima waajo ,duummada lawinore loonse shiqqinshanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Addi addi garinni budunni loosantino sagale addi addire buuro maala hattono addo mule worre heenoonita xawissanno tene sagale intanni yannara addi addi foole uyiitanno

Konnira mimmitu hashaashe kulanni ledo addi addire lainohunni rosu minira Rosiisaancho Ilino ne ayidde abbe hadhanni hasaabbanna macciishshino Konnira mimmitu hashaashe.

maaranno Iyyo daanni daanni Iyyo hamaaranno wote yee Haarookkise kiirranni gara afi meenti qeexaa lanni wi lishanni qae iillanno !

Kuni leellannohu labballu umu mine ikkanna konne mineno labballu umu meexxitannonna haransidhanno bayichot. roore woyite mashinubbatenni nna mawiratetenni meendanni mineti.

duuchu dani kuula afidhino sagallanna hattono addi addircho ashshange dirre worreenna mitteeni nooha lame basera worre aleenni qolleno wole worroonniho yaate

Borreessa Kuni rosi illachishannohu nabbabbanno niwaawe woy guulcho annohunni isayyote dana kaima assidhe borreessitanno gede assate aanaati Borreessa Kuni Borreessa.

Kuri manoti lelitanohu irishshu gido ikana koni irishshi gido mitotu wiata wittani mitotu kayinila batto loosani afanitano lelitano garinni dee e’e loosani no.

lawishshaho qaali suudunni noore ani xaadise qaale suwise nabbawanna Loossinanni ha runse lawishshaho qaali suudunni noore ani xaadise qaale suwise.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Borreessa Looseemmo techo rosinke qaallannita daqiiqa eote fiche coy fooliishsho deerrinni Borreessa Looseemmo techo Borreessa Looseemmo techo rosinke qaallannita daqiiqa.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich isino xagefantanina malali'nani richoti yaate

nabbawankera Loossinanni albaanni woroonni noo qaallanna handaari fiche hasaabbe nabbawankera Loossinanni albaanni woroonni noo qaallanna handaari nabbawankera Loossinanni albaanni woroonni.

Konne darga leelanno wedelli addi addi uduunicho amade leelanno insa amese noo uduune seekine loonsooni gari adinta la'ate lowo geesha hagiirsiisanno

woyya kaameeli kuni jawa gobba jawa hogowo hogowe harannoha ikkanna, togoo kaameella roore yanna gobbaayiidinni dagganno kaa'lote sonkanni uduuni hattono gide hogobbanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Babbaxxino uduunne murre loonsanniha roorenka haqqunna siwiilu looso bikkinanni bikkancho su'mase meetirete yine woshshinanni uduunnichi haqqu looso bikkinanna no yaate

konne qooxeessa minenna gallanniwa yine woshshi'nanniwa ikkanna, kuni qooxeessi mannu galannowa ikkanna leemmichunninna haqqunni huxxinoonni huxxi giddoonni minu nooha ikkanno.

Looseemmo Macciishsha niwaawe suwinse Massagaanchonna Massagamaancho nabbambeemmona hanni ani mitte gufo Bada suwise nabbaweemmo ana seekkitine ha runse Looseemmo Looseemmo.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile gamba yee ofollino amuwaati.

Sidaamu latishshu maamari sidaamu dagara woy wedellira wole daganna wedelli lophitunte gede mitte lophote xinta maamaraati woy uurtinshaati isino lowontanni dancha maamaraati.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile duume kurse shoole lekkata xawise kulitanno.

adawu agraano widira gaamantannori kiirotenni shoolu uurrite spoorte loossanni noowa badhensaanni hige qororrotenni huxxinoonni mininna aleenge fullani deerria afamanowaati yaate

tenne base amma'note baseeti yine woshshi'neemmoha ikkanna, kuni amma'note minino xawisannohu oritodokisete amma'no ikkitanna, assi'ne loonsoonni garino lowo geeshsha biifannoho, hattono waajjoho.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne basera noori mannu sagale saga'lara qiixxeessi'ne worroonnita ikkitanna, tini sagaleno waasa shaanunni hattono omolla assi'ne worroonnita ikkitanna, tini saaneno worroonnihu dukku iimaati.

Konni Xaphoomunni konni aleenni Sidaamu gedensaanni kayinni labballuno meenti qoodi barra fooliishsho hashsha meyate looso badikkinni taalo goxicho diaannoho Konni.

kolishsho doogo aana dancha gede biiffe noota lamewa bande loonseenna noo doogora badheeni hige minu duuchu noohura borrono iimaho no

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini aleni leltano misile maati yinumoro howete .woluno binfilu dararchoti howete gidoni miinu leelano kuuni minu biifinsoyiho qolenno qorqorono nooho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

lala'ladu mini kuni amma'note mine lawannohura ofo'line magansi'nanni wombarra leeltanni no yaate, tini wombarra mite haanja mite bica mite duume leeltanno,

Giira kashilutta abbine wodhine hakko heerenna iimasi sagale loosi'nanni uduuncho worre sagale raisirate woyi babbaxxinore iibbiwhirate suwinse biifinse loonsonni uduunchoti.

Ha runsi keeno Irkonna Egennaa misa Ha runsi keeno yaa hiitto loossanni nooro ganye taje hasi rate amado xabbe leeltinonsaronna hansoonni garinni dandoonsa bowirsidhinota ha runsate.

Gadaannanna ja laawa beetti beetti Daraara doortannori qarqaru cimeeyye gamba yite Daraaru beetti Hirboora Hirbooru beetti amaalanteeti Mitte yannara settu dirira Moggisa Binancha yaamantanni hadhanno.

aantete noo borqaallate giddonni qaallate fiche hanse fushshinanni gara ani lawishsha aanna ha runse aantete aantete noo borqaallate giddonni qaallate.

kawicho leeltanni nooeti babaxitinno muronna laalote tinino wahete yinanni laalooti baadiyete loonsannite dirunni lame hinge danase haanja murooti sagalimmate horoonsi'nanni

maxaafi ne giddo marro marro noowa qoola fantine fushshe maxaafi ne giddo maxaafi ne giddo marro marro noowa qoola fantine.

dawoommo Ayirrisammora daafira Konni qeexaalunna dawoommo Ayirrisammora daafira Konni Konni daafira Ayirrisammora dawoommo qeexaalunna wolootuno budu godo le Fichee Cambalaalla !

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro umo badaamu wo'ma uddanna udirinno manchi leelanno.

konne bayicho sasu manni mittimmatenni footo ka'anni nooha ikkann, sasunku giddo lamu seenneho, mittu labbaha ikkanna, insara badheenni hige akkalu uwara ka'ino mini no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

kuni seennu woxanno caamati. seennu aleenni addi addi uddano woxxe lekkate kayinni konne caamma woxxanno. kuni caammi aanno horo jawa noosi.

addi addi amma'note dani giddo tini pheenxete ammanaano maganonsa maga'nitannowa beetto shaete aana fulte magansiissanna anagasera mayeeku noota anfanni baseeti yaate

Poostere Poostere mittu guulchi woy mittu rosu umi ledo xaado afidhinore law Poostere Poostere mittu guulchi woy mittu rosu umi.

Cuukko konninni aanche lawishsha eemmana ona seekkitine la e aleenni shiqinore yinoonni garinni borreessansa buuxi Lawishsha Cuukko konninni aanche lawishsha.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe

duuchu dani sumudi heerannoha ikkanna kunino sidaamu mittimma ganbooshshe kulannoha haanja kuula afidhino borronni borreessine worroonnihanna iimasino sumuda worroonniho yaate

Loossinanni Qarqarrite daa atto yaa hee nanni qarqarira baxxe leellannore ate Umi korkaati Hawaasi Sidaamu Layinki korkaati ikkado kalaqamu Zooneranna Addi addi hoteella hee raseeti.

Lawishsha haqqe dola Gobbate aaninni haqqe dolle gundiro agurranna dollite baycho riqiwe kaasa bushshu hoshooshamanno moychu ishine amanyootunni gamba assinne giira daramanno xeenu ba annonna w k l w k l.

godo'lete giddo mitte ikkitinota qale dodisanni qaaqqu angasi kayiise nootanna badhesiinni hige shiwotenni huxxinoonnihu huxxu noota anafanni base ikkaseeti yaate

Rossu minnisiterichi proffeserri biraanu neggehuna wole baalesilixaane noowa ikkana kurrino rossannotte leddo hasaawu geddere ammadinoha lawwae beetto ka'e cooyidhani noo

Qaallate Xiinxallo Kuni rosi illachishannohu haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla qaallate giddo afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno gede assate aanaati.

Qaalla Qaalisuudda assinanni ass inanni adhitanno adh itanno iillitinowa iill itinowa muddamatenni mudd amatenni gawajjannoha gawajj annoha Loonseemmo Qaalla Qaalisuudda assinanni ass inanni adhitanno adh itanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri sidaamu dagoomu qoqqowi mangiste rosu handaara xawissano loogo leelitanni nooe

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile farri yee lekkate kaase amadinoho.

Aanteteno su muwa hatte coy fooliishsho giddo hasaabbinoonni hedo gamba assitine bado ikkitino ikkitora annaho woy amate Aanteteno su muwa hatte coy.

Lowo geeshsha danchu garinni Seennunna labballu taalo beeqqo loonsoommo Lowo geeshsha danchu garinni Seennunna labballu taalo Lowo geeshsha danchu garinni.

danchaho geeshsha Lowo assa gede danchaho geeshsha Lowo assa gede gede assa Lowo geeshsha danchaho wole mitto Lowo geeshsha danchaho !

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro boreessiranni noori shoolu qaaqulli leelanni nooe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Hodhishshaho aana ho wore heenonirich maati yinumoha ikiro awawa dirre worooniti leeltanonkeha ikkana kolishshu makeenira dirre wofooniti leeltano yaate yinani.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Suwise Nabbawa taashshe ranketenninna xawadu garinni nabbawa Suwise nabbawa qaalla garunninna hasiissanno rankenni xawinse nabbawate Suwise Nabbawa taashshe ranketenninna xawadu.

Ayyiradu kala miliyooni matiwosihu sa'u sanarra sidaamu qoqowi hawassi quchumi gashaancho asine soomonniti qaanganitta ikkitenna xaa yanara kayini hakkinni mu'ishunni huluulame hooloniti qaanganite

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kuni manni mundee ee nooho

Qoleno Coy borreessine sa nummo dhagge giddo noo fooliishsho jeefora eano woy daanno Qoleno Coy borreessine sa nummo dhagge giddo noo fooliishsho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni lukkite nooti leeltanni nooe

tiini miisile xawisanohu ammanote miine ekkinotana essenno ethiopiyu heshotte tawabba yiitata ikktana maalatuno nooseta koolenno baaxitinota ekkase haakono lowoo haake leltanno.

Misilete aana leelani nooricho konme baadi xaggati yinani tini baadi xagga xiwamimoha mannano ikko saadano hurisitanoha ikkana tenne baadi xagga yinani.

niwaate giddonni fultinorenna fiixooma afidhino xa muwa dawara rosu umo woy guulcho la annohunni borreessa Qaalu shiqishsha assanna kifilete deerrinni woy gaamotenni hasaawa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna diraama.

Xa mamaanchu Agi daga yiihu gedensaanni xa maanchu miteekke gara ikkitinokki dawaro xa maanchu qoliro xa mamaanchu Horro daga ya yee qole adhanno !

konne darga noo uduunnichi kursete yine woshhsi'neemmota ikkitanna, tini kurseno lowontanni jawa horo uytannota ikkitanna, tinino babbaxxino dani uduunne iimmanni ikko woroonni wodha dandineemmo.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tinominu biifannokkihu qiricunnihu leellanni nooe ulla maagare leltanni nooe

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate huficho haqqunniti biire warite

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile umoho ortodokisete amma'no leellishanno koffiyya wodhino manchooti.

Xaadisa karsiishsha Addi addinni noo qoonqo kariinse xaadinse qaalimma nabbawa Irki raancho qaalisuude Qaalu biso ikke afamannoho callu uurre umosi dandiino qaali gede kiiramannokkiho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu adisi abebaho noohu lelanno

Faayyaho Qaaqquullu agarooshshe techo niwaawenke yinanni woyte hedote hiittoo misile qaaqquullu agaarooshshe yitannote Faayyaho Qaaqquullu Faayyaho Qaaqquullu agarooshshe techo niwaawenke.

Doogo loosanno maashinuba, tini doogo haaro loo'nsanni hee'nonitta ikkase leelishanno, tini ba'dhidi maashine luulote yinanni ti'i alibiditi du'nituha ba'dhiiditi rigidano

qarrakki Hanni offolle Hakko maatiro qarrakki Hanni offolle Hakko Hakko offolle Hanni qarrakki maatiro kulie Qolteno Ladawe keere ashe ya !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Sidaamu daganna dagoomu lowohu ku'linanri budunna galtoomu noonisa daga ikkitana tini misilete aana leelitawot jajjabu manni woniqonna urde amaxite qeexa'litana leelshanno misileet

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Qoleno maatto hashsha ooso umo misilenna woroonni noo qaalla hurbaate ittukkinni goxxannokki gede xaadissinanni sayissanno sokka miilla nera keeshshiishateno horoonsi nanni Qoleno.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile dr abiy ahimedihu agaaro lattishshu loosa da'atanna leelishshanno.

Haqqicho haqichcho misilete aana leeltani nooti doogote qaccera kaanseena fultniota ikite manaho caale ikaseni lowo kaaloshe asitino gede qarqarise mani odeesino.

Manchu labbaahu babbaxitino tuqu xaadooshshira koinsoonni basera qarra hasaawisaancho ikke coyiranni afamanno manchooti. Konni manchi hedono lophitanno wedella yaanno birxichinni hasaawisanni nooho.

Cambalaallate Addi addi mitiimma noonsa barra soodo gunte ka ne finiinchoho heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa qiidado waa wonshine bu ra buuro giddo Qeexaala worranni.

konne bayicho maashine nooha ikkanna, tini maashine lowontanni manchi beettira lowo kaa'lo uytannoha ikkanna, tenne maashinenni chipisenna hattono assanbursa lawinore loosa dandiinanni.

Nabbawate Gedensiidi Huwato hanni aleenni loonsummo daqiiqa xa muwa aana waaxo ikkitine hasaabbe qoleno konni woroonni xa mo aleenni Taqa.

tenne basera lowontanni biiffanno sagale loonse worre hee'noonniha ikkanna, tini sagaleno addintanni itate baxissannota ikkitanna, maala, misira, dinicha hattono wolooda giddose amaddino sagaleeti.

Mittimmatenni Rosa Mittimmate rosa kifilensa miilla ledo gaamantino gaamonni harancho yannara loossanno gede kaayyo uytannonsa Mittimmatenni Rosa Mittimmate rosa Mittimmatenni.

addinta baxissannoti daganna maate ganba yite ofolte ayeemmase xawissanno uddano budunnita uddidhe noo garai lowontanni maala'lisannohonna badhensaanni hige duuchu sicci no

Loonseemmo Misilshu Afuubba Xawisa Dancha Jaala yaanno Isayyo Borreessa diraami niwaawe noo misilaani Mucciso akata beeqqine qoonqote gottinaatenna Mini Looso Buuxa woffinaate agadhine kifilete nabbambo.

mininna dubbu saada giddo mitte ikkitinoti danase duume su'mase saate yianniti mininni fulte gobba hayeesso ittanni noootanna lamu mini mulese no

Sa eno intanni woyte tenne aleenni noota baca gede alliitanno Sa eno intanni woyte tenne aleenni noota baca Sa eno.

kuni aleenni leellannohu farrashu gareeti. farrashu gaare sa'u yannuwara manna ikko udduunne mittu darginni wole darga sayisate lowo horo uyitanni sa'ino.

Barru Rosi Amado Loossinanni Qaallate eote fiche Woroonni shaete giddo noo qaalla Fidalete jawishsha woy handaarra noonsa fiche garinni woronsaanni noo coy fooliishsho giddo Isayyo borreessa fano darga wonshshe.

Taaqa Loossinanni Guru miichonna Yeedaalcho woroonni noo qaalla garunni yitannote Taaqa Loossinanni Guru miichonna Yeedaalcho woroonni Taaqa Loossinanni Guru miichonna.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

muronna laalote giddonni mitte ikkitinoti ytini barbarete muronna laaloseeti yaate. haanja ikkite laalte itate iillite nooti leeltanno yaate konne .

Minenna gallanni mine kuni mine woyi gallanni mine ikkinohu babbaxxino garinni biifinse hattono lowo woxe baante loonsanniha minenna gallanni mine yineemmo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini superimaarikeetete mirteeti duuchare duunne worre hee'noonnite

Nabbawate Gedensiidi Huwato maala qulxu mete maalanna maalu aanno horo uytanno sagale lawishshaho moola daqiiqa baaqeela atara ocholoonenna woluno kuri nabbawansara lawannoreeti.

Kuni mati yinumoha ikiro smn yinaniha sidaamu xawira odoo uyitayi woyi shoqe noore lan'enoti hexenani ama qaqose badhesera bayidhe uurite noota

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile lukkichchu woxinna hattonno ra'inno quuphphe leelishsano.

Qarru doyikki agatto woyi dimbissanokki agatto togootta egensiisanni woyte babbaxino dani kaayyo mokkoranittta worre mannu albiinni roore tene agatto hasirano gede hayyoti horonsi'nanni hee'nonniti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile afantino gashshaano ikkitanna kuri worbootaho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni manchu ayiradu itiyophiyu gobba gashshancho ikkanna su'misino dokiter abiy ahimed yaamamannoha ikkanna moojo yinaanni industirete parkera hare assinno daa'tto leellishshanno.

Shunkurta darchamo hattono shunkurta gumamo waajjo tuma yinanniha sagalete giddo mudhine sagale su'nisanno gede assine loosi'ne intanni tene kalaqamunni affi'neemmotta muronna laalo seekkine amaxalla noonke.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri shoolu olu qodhaanno bisu millimmo asitanore xawissanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile way tuubbooti woy taankereeti yinanni.

Qooxxeesu yaa dagate saadatr kalaqama baallaho wo'mankareti yinanni yaano qooxxeesu baallankare kamale amadano daafira qooxxeessa coicha biifado assine amaxa baalunku qeechati.

Hodhdhisu doogo tene hodhishshu doogo aana mannu harani nooha ikana hodhishu dileelanonna ijaaru callu leelani no insara badheeni kunino quchumaho.

qaallannita gurcho fiche lawishsha eemmo a nena seekkitine Xa mote malaate xa mo xa mate ha runse qaallannita gurcho fiche lawishsha eemmo a nena.

Isayyo Borreessa daqiiqa Borrote giddo so ro leelturo taashshatenni marro qoltine annu annunku Looseemmo umi neta borreesse Isayyo Borreessa daqiiqa Borrote.

Fichesi Tenne Ikkitukki Eewanni Kuni Anera Haaro Qaaleeti Digattanno Fichesi Tenneeti Fichesi Tenne Ikkitukki Eewanni Kuni Anera Haaro Qaaleeti Digattanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Tenne misile lanemmo geede ekkiro manchoo wayyi gammira nootanna waa xorshirrara daginnota lelishanno hattono waa xorshiranno jaarkana amadiinotana lamentee anganni sekitee amadiinota lelishanno.

hijaara loonsanni he'noonniwa noohanna loosanni noo mannu nookkiwa mulla gede assine agurroonniha ikkanna mulesi wolu mini nootanna haanju kuuli diwaminohu no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Loossinanni aantete noo qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbadde Loossinanni aantete noo qaalla Loossinanni aantete noo qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbadde.

Xa tini misile xawissanni noohu ninkera uduunne hidhinanni mine hirrara duunnoonniha babbaxinoha babbaxxino kuuli uduunnenna uduunne amadara haqqunni seekkinoonniha deerra deerra afirino diraasincho xawissanno.

nabbabbanno yannara Rosaanote niwaawete umo saleedu aana gede nitannore waajitannonna borreessinsa nabbabbanno yannara Rosaanote niwaawete umo saleedu nabbabbanno yannara Rosaanote.

Coyi ra Ha runsi keeno addi addita coyi rate assootubba waaxotenni gaamotenni woy rosaanote albaanni loosidhanno woyte garunni macciishshitanni ha runsi Coyi ra Ha runsi keeno.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro waaasa meemisinanni meemo leeltanni nooe.

Kunni afantino gashaanonna annuwaati kuri gashaano afiriku gobbuwa siccu albaanni uure anga kayise woyo e'anni noo gari lowo geersha waajishanoho.

Borreessa giddo maarote diro yaannoha borreessinoonnihu qaalu eronni daqiiqa ikkino daafira uurrishshu malaate Borreessa giddo maarote diro yaannoha borreessinoonnihu qaalu.

Lame seenni leellanno lamenti danansa waajjuulleho woyi biishshuulleho kuni seenni faashine ikkino uduunne uddirino konnira faashine lowo geeshsha danchate yaate

Faarso faarsiranni mannu kubbanni magansirano woyte kaaliiqa muziiqu uduuncho horonsirano hattonno sirba sirbano woyte sirbu iibbenansa xerebbirara hasiriro muziiqu uduunchi horonsiranna anfanni.

Wedellu mittowa tude yanna baala gobbadi manni godo'lanotta lekkate kaase calla harunsittanni yana mulla gede saysa dancha dilabbanoe anera ane gede.

Boode lamala gedensaanni rosiisaanchu addi addi assoote ledo fiixoomanno fiixoontanno woyte biddissubba hara mitanno Boode lamala gedensaanni rosiisaanchu addi addi assoote.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino kuni luphi yiinohu egensiishshaho

Macciishshanna Coyi ra Loonseemmo Coyi ra su ma coy fooliishsho daqiiqa kaimira borreessa hakko su mi hattenne coy fooliishsho giddo ikkitino ikkitora anna Loonseemmo ikke daannota kultanno.

bushunni loonsoonni kolishu jawanni lowonta ilete la'atte baxisanno afooho tu'nonihuno tu'anni haqichunni isira ikanno gedde henide loonsoonni gari mala'lisanno isira woroonni afantanoti shae biifadote.

tenne ani nabbawummo Dodaano rankensa bikkatenna afate niwaawe woy Dodaanote Islanchimma yanna garunni horonsi ra gidde yitanno niwaawe ane ledo ikkitine ikkitannonsa.

techo qaali suude xaadisanna babbade qaalla suwise nabbawa afidh ino konne qaali suudunni ronseemmo techo techo qaali suude xaadisanna babbade.

hire buna ledo Waare Waare ledo buna hire higanni noo manchi Waachamo Umono dhiwinoe rosiisaanchonkeno ilino ne Waare Mayyaatto Borooda !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

kuni dargi rosu mine ikkanna rosaano madadunni uurite gobbate faarso amanyoitunni faaristanni afantanno. hattonni rosiisaanono amanyootunni uurite rosaano seejjitanni afantanno

Gaxigalu tenne fooliishshuwa dafitari ne aana borreessitine coy fooliishsho garinni ikkitote anna ame Gaxigalu tenne fooliishshuwa dafitari ne aana borreessitine coy fooliishsho.

Mine horonsi'nanni uduunni giddo roore yannara buddeenu sagale loonse giddo worre iimaanni dinbanniha masoowete tu"ana girgiddaho sunte worroonniha ikkasi anfeemmo

Lawishshaho xam o xa manna dawara kuloonni qaale borreesse leellishate gedeere ikkara dandaanno Lawishshaho xam o xa manna dawara kuloonni qaale borreesse leellishate gedeere.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tenne basera addi addi harinni biinfille uyiiyanno gede assine loonsooni doogo leeltanno ise mule addi addi garinni ba'anokki geda dacha gadawe dara hasiisanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geeshsha coomitanno lukkichchu woxi leeltano.

Base biifanote baxisinoe tene basera fafinse loonsonnihu buusu waayi iimanni hinge sa'nannihu no gedeti tane base massagaano illacha tuge loossanni nooha lawano.

Xaphoomunni Itophiyaho sette xibbe Qoleno kuni ceichi jawaata seeda lekka ikkitannori ceate sirchi heedhannori giddo afi rino Xaphoomunni Itophiyaho sette xibbe.

Hanqinohu mitte anganni iso heeshshi yite ganannota amate mitte anganni bunu peestaale qalxe amade mitteege godowa ikke giweenna qawaadanno Waachamo Anna ya bushiishoommona Waachamo Anna ya bushiishoommona maarie wona yoommoherino shitootie !

Hawaasi quchumira mereeroho nooho kuni weeshu muqulichi danini loonsonni sumudi babbaxxitino fiche afirino titire tiro uyinniro tene kayinni borrote borreesine woromero mayi danchi bai

Xaphoomunni duuchanta sagalete Aanteteno taaltino sagale afi ratenna dana karsiinse saga la bisinke saga late lowo womaashsha afi ra woy keeraanchimmaranna heeshshonkera afi raamo ikka hasiissanno yitanno hedo lowo horo uytanno.

fiche qaallara qara Danchaho uyno fiche qaallara qara Danchaho Danchaho qara qaallara fiche uyno Rsn Adhamate albaanni mundeete buuxo hanni !

Televizhinete giddo coyiirayi no mancho lawannoe albasiinnino huuro sayiissanno mayiike no yaate isino bulla koote giddoono waajjore uddirino hinkono qorxichaho

Aantete albiidi qoltine nabbabbine aantete noo xa mora hincilaallo feyaanchi garunni loosasi dawaro hasiisanno garinni borreesse Aantete albiidi qoltine nabbabbine aantete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate bunu xeense worroninihu leellanni nooe

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kuni mannu maa assanni nooho egenshshiishu aana

kowiicho uduunnu duuchu dannihu sagale intannihu noohu leelanni nooe anera intannihu angannihu waanchu farmuuse sagale raisi'nanniri wo'minnori leellanni noe anera

Mite mite oofaano doogote aana silke hasaawissanni wolu tenne ledo haariintanninna gobba higge caaqqi umo aani nabbawanna la atenni caaqqi yitanni ooffanno.

Mininna dubbu saada giddo gaamamannoha dubbu saada ikkinoha su'masi doobbiichoho yinanniha danasi bulla haqqete hunda haranni nooha badhesiinni haanja hayiisso nooho

Nabbawa daqiiqa Meichu daro Loossinanni Dagunchu maala aante noo huuro ne Togo ikkiro ani itoyya yaanni sirbi Nabbawa daqiiqa Meichu.

tini alwni leltano misole maati yinumoro. kone lwlanoha lowo gerewo ganba asinoni insano mayitina labalu noo. qoleno suchu danireti. insa maanuno hidhaha lawano.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini lekkate wodhinanni koatteeti biiffannote

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile roso rossanno noo oosonna rosiisaanchoho.

Barru Rosi Amado Loossinanni Suwise Nabbawa kayinni lame lame Coyi ra ikkitine huuro ne naggi assitine mimmiti nera nabbabbe Barru.

Ayiradu desiti ledamohunna baaba duku fantaye sicco dirisanna woyi gidisiisanna la'neemo, kawanni kayinni adawu agarasinch noowo heere gobate sicci amanyootira uure no

Borreessate Bude daqiiqa amaddino Qoonqote Lollonganna Duu rama iibbille Loonseemmo uytannota duu rantino qoonqo kayinni niwaawete guutisse amaddino qaallaati Borreessate.

Kuri misilete aana leelani noo mani sidaamu saga manna ikana kuri sidaamu daga mani sidaamuniha diru sooro ayaana ayirisani no.

Uduunu mine daddaloho fa'nano manni loosani daddalani no uduuni dana woyi hiitto faashine harunsanni nooro affe harunse hidhasira xawoho worano .

qaalla borreessitanno Lawishsha woyte qoonqote seedanna hara ma coyshiishaancho fidalera hattono lawishsha qoonqote lollonganna duu rama niwaawete giddonni fushshanna ha runse.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro peresidaanitichu desta ledamohu anganni certificate adhani noo beeti leelanoe.

tenne basera noori rosu mine ikkanna, rosaanono rosonsa rossanni noota ikkitanna baalunku mittu dani uddano uddidhe rosiisanni noo rosiisaancho macciishshitanni nooreeti.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni maanchoho .manchu calichisi nofole sillke la"ani noo. albasini jawa kurse noo. kursete anna adoote bunina addo noo.

daganna maatete giddo mitto ikinori mitte maate ganba yite budu uduunne uddidhe noowa baalunku mittu dani uduune uddire qaaqquulleno albaani wodhe no

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile adawa agartanno bissaati.

Shiimadu qaqquli rosi mine caakko afirino manni jajjabbu seejjanni ufanni rosiisano woyte ooso gamaxattanni fulte egennama ikkittano gobbateno jirote togoo ilama.

Suwise Nabbawa mitiinsannonsari hee riro la anni kaa linsa daqiiqa Seennunna labballu taalo beeqqo assitanno gede jawaachishinsa Suwise Nabbawa mitiinsannonsari hee riro la anni kaa linsa.

Bisu co icha Loossinanni ikka hoogiro kayinni babbaxxino dhibbira niwaawete gufo danchu reqeccaambanni Bisu co icha Loossinanni ikka Bisu co.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro babbaxino tuqu xaadoshe horonsinanni appe leeltanoe.

Federale gambba yite kiironsa duucha ikkitinori mittimatteni sirbitanni noore labbano qawwensano umo ale qolte amadde noore ikkitanna baalunku mitto dana udidhe no

Konne bayiicho beetto albase seekkite hayishidhe hattono, albase seekkite biidhite bulla assidhe nootta ikkitanna, umoseno fooxunni usudhitinota ikkitanna, alba noifisanno noote.

xaadisse kalaqqanno qaalla Qaalu giddo noo coyshiishamaancho duucha ikkite fiche noonsata ikkitara fidale mitte calla ikkite daggurooti xaadisse kalaqqanno qaalla.

Fultuta la anni noo harfama abbitannohura shuma fuqqinanni Kawajjo Beetto ya hiikka ha ratta assitanno Fultuta la anni noo harfama abbitannohura shuma fuqqinanni Kawajjo.

mininna biirote uduunni giddo mitto ikkitinoti bayeechunni bayeecho doyiitanni shiqqi assinani ofollinanni wonbare roore yanna biirote horonsi'nannite badheseenni duuchuri no